Halkaan waxaa ka muuqdo arday wiilal iyo gabdho wiilasha waxay qabaan shaati jaalo kuwana mid cadaan ah gabdhahana hijaab cadays ah

Waa weel shaandha miir camal ah waxaa hayo qof gacmaha galoofis ugu jiraan

Waa boombalo midabkiisa yahay madow

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo madow ah waxaana qoor toos ururka tiilood nasiib darro loo digan waxaa kujiro badan

Waa saakoyin sedax ah

Meeshaan waxaan maray askar soomaaliyeed oo wataan racdeys ah oo isku eg ku xidhay gacanta ku hayaan calanka soomaaliya midabkiisa guduud

Waa jiko waxa leedhay qaanado iyo

Waa saxan waxaa ku jira keek cadaan qaxwi madow

Halkan waxaa iiga muuqdo gabar xambaarsan wiil yar

Waa miis waxaa saaran qudaar raashin

Waa bir midabkeedu yahay caddaan

Halkaan waxaa yaalo saxan kujiro bariis iyo khudaar kale

Waa boombalo madow ah waxaa saaran katiin

Waa saxamo cadaan ah labo xabo ah oo saaran jabaati

Waa meel xeeb banaan teendhooyin ayaa ku yaalla

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday niman banoon dheeli Rabaa

Waa school waxaa jooga wiilal casharo qoraayo

Meeshaan waxaa yaalo miis midabkiisu yahay cagaar waxaa dul saaran saxmo ay ku jiraan bariis khudaar leh

Meeshaan waxaa taalo burjiko

Waa lami waxaa maraayo cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo

Waa wiil yar oo wato shaati jaale ah

Waa shamiito midabkeedu yahay madow maamo agtaagan

Waa oday wato cimaamad iyo koofi

Meshan waa meel banan ah waxaa tagan wilal wataan dhar isbortiska

Waa guri duug ah midab kiisu waa cadaan waxaa horay ka muuqda albaab cagaar ah

Waa dad qabo dhar cad cad

Kal kan waxaa fadhiya niman aqrinayo kitaab quran ah

Waa niman badan oo meel hool fadhiyo mid suud ayuu qabaa

Waa maqaayad waxaa iskugu imaaday niman iyo naago